Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye Kandi isakajwe amabati mashasha, ifise amadirisha y'ibiyo ku ruhande , igiti kiri inyuma yayo kinini cane cakuze kirasagarara gifise amashami maremare n'utubabi duto duto twegeranye .

Abarorerezi benshi cane bagizwe ahanini n'abana bakiri bato abakobwa b'imiyabaga imisore igeze mu bigero n'abagabo bakuze cane bahagaze barorera umupira uriko uraba hirya yabo gato hari igiti cakuze kirasa agarara cane gifise amashami maremare nutubabi twiza duto duto duteye igomwe.

Inzu nziza cane isigishijwe amabara atandukanye, iry' umuhondo hejuru hasi naho ibara ry' ubururu, ifise imiryango ibiri yugajwe inzugi z' ibiti, umwe muri iyo miryango uruguruye ariko uwundi wowo uruguruye.

Uruhome rw’inzu rusigishijwe irangi ryirabura hasi n’iryo umuhondo hejuru. Utuzu twa sogumwe turi ahantu hinyegeje. Imiryango itatu yatwo ni iy’ivyuma kandi yose irugaye.

Abahungu icumi bakiri bato bambaye udupira dusa tw'amaboko magufi n'udukabutura twirabura, babiri muri bo bafise mu ntoke umupira w'amaboko, inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati atukura igiti cakuze kirasagarara gifise amababi akiri matoto.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isigishijwe irangi ry'umuhondo kumpome imbere. Hejuru cane k'utudirisha duto duto tureka umuyaga ukinjira. Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mugusohora amazi iyo barimwo barakoropa.

Ugwaruka gw' abigeme bambaye udupira tw' amaboko magufi n' amakabutura yirabura magufi, gwazindukiye ku kibuga c' umupira kwinonora imitsi, umwe muribo yambaye agakabutura gatukura agiye gutora umupira w' amaboko.

Akazu kasugumye kagenewe igitsina ngore gusa kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe n'amabati mashasha igicu ciza kigizwe n'ibara ry'ubururu hamwe ni ryera.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati yirabura. Ku muryango, isigishijwe ibara ritukura. Urugi ni urw'icuma, kandi rurimwo n'ibiyo. Ruruguruye. Udukarabiro twiza cane twagenewe kubanza gukarabiramwo intoke.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hasizwemwo isima urupapuro rukoreshwa mu kazu ka si ugumwe rwera cane ruteretse ku nkingi yubakishijwe isima.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi igeretse rimwe, iyindi nzu niniya cane nayo nyene ikiriko irubakwa imaze kugerekwa kabiri konyene, igicu kirimwo amabara atandukanye iryera ; iryirabura hamwe niry'ubururu.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati yirabura kumuryango impande n' impande isigishijwe irangi ritukura ifise kandi urugi gw' ivyuma n' ibiyo gwuguruye.

Abanyeshuri babakobwa bambaye udukabutura tugufi n'udupira tw'amaboko magufi bazindukiye ku kibuga kirimwo utwatsi dutotahaye cane kwinonora imitsi, bamwe muribo batanguye kwirukanka bukebuke.

Imigwi ibiri yabakinyi mukibuga c'umupira w'amaboko. Abarorererzi benshi cane bambaye impuzu zubururu ,barakurikirana urukino. Inzu ndende yubakishijwe amatafari aturiye

Inzu nziza isigishijwe ibara ry'umuhondo, kuruhome isakajwe amabati atukura, amadirisha yayo n'ayivyuma n'ibiyo kandi arugaye, abanyeshure benshi baje kwinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaboko.

Akazu ka sugumwe gakoreshamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwituma, gafise uruhome rumwe rusigishijwe ibara ry'umuhondo, gasakajwe kandi amabati mashasha, idirisha ririhejuru n'iry' ibiyo kandi rirugaye.

Ibiti bitotahaye cane vyashamitse amashami yavyo ni maremare, kandi amababi yavyo abereye ijisho ikibuga bari ko barakiniramwo gifise utwatsi dutotahaye na two nyene tubereye ijisho umwe muri abo bakina yambaye agapira gatukura kamaboko magufi nikabutura yirabura.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe ibara ryirabura hasi niry'umuhondo hejuru, utuzu dutatu twa sugumwe, turahantu hinyegeje dufise imiryango y'ibiti kandi yose irugaye.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise imitambikwa y'ivyuma isigishijwe irangi ritukura, isakajwe amabati yirabura. Imbuga yayo irimwo utwatsi duto duto nibintu bimeze nk'urubobi.

Imigwi ibiri itandukanye y'abakinyi barimwo barakina umupira w'amaboko, uruhome runini cane rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, abarorerezi batandukanye benshi muribo bambaye amasarubeti y'ubururu baricaye bariko barakurikirana urukino.

Abanyeshure bashaka kwiga ibijanye numupira wamaboko bambaye imyambaro ibaranga umumenyereza wabo asanzwe abakwirikirana ahagaze imbere yabo ariko arabasigurira akoresheje umunwa uburyo ugo rukino ruba rumeze amashure atandukanye ari hafi yaho bariko barakorera imyimenyerezo

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isakacwe amabati ashaje ifise, kandi imitambikwa y'ivyuma hejuru imbere yayo imbuga nziza irimwo urucekeri rwutubuye dutoduto n'ibintu bimeze nk'urubobi.

Akazu ka s'urw'umwe ka kijambere, gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwituma, ibase itukura nini cane irimwo amazi n'igikombe co kuyoresha, uducupa tuba turimwo amasabune n'imiti itandukanye ikoreshwa mw'isuku ry'ako kazu ka s'urw'umwe.

Inzu nziza cane ifise uruhome rusizwe irangi ryera urubaraza rwayo rufashwe ninkigi yubatswe mwisima kandi rusizwe ibara ryumuhondo imbere yiyonzu hari uduti twinshi cane tubereye ijisho twaterewe muburyo bwogushariza

Abahungu icumi bambaye bose imipira isa y'amaboko magufi n'amakabutura y'irabura. Babiri muri bo bafise mu ntoke zabo imipira y'amaboko. Inyuma, inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati atukura.

Abasore icumi batonze ku murongo bose bambaye udupira twiza dusa tw'amaboko magufi n'udukabutura twirabura babiri muri bo bafise imipira y' amaboko muminwe inyuma inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati atukura.

inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati, ifise idirisha ryiza ry'ibiyo bibonerana, akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kagenewe igitsina gore gusa.

Abakinyi bambaye neza cane imyambaro ibaranga, udupira tw'amaboko magufi turimwo ibara ryera twanditsweko inomero ya buri mukinyi, udukabutura twirabura tubereye ijisho umwe muribo afise umupira w'amaboko mu ntoke.

uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye rufashwe n'inkingi kugirango ntirutembagare ahantu hagenewe gutabwa imyanda itandukanye urubobi inyuma y'ico kintu cyubatse kugirango gishirwemo imyanda

Abasore batandukanye barimwo barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaboko bose bambaye amakabutura magufi n'udupira tw'amaboko magufi abarorerezi ku ruhande na bo barimwo bararorera cane banezerewe.

Inzu nziza cane mfise impome zimwe zisigishijwe irangi iry'umuhondo ukabije urundi ruhome na rwo rusigishijwe irangi ryera gisakajwe amabati yirabura amatara araka no mw'ijoro turabona umuco wayo.

Igicu kibereye ijisho kigizwe n'ibara ry'ubururu n'iryera . Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye Kandi asakajwe amabati. Ikibuga c'umupira w'amaboko, utwatsi dutoduto iruhande y'ico kibuga, amabuye amenaguritse bataye mur'utwo twatsi.

Imirwi ibiri y'abakinyi bambaye impuzu zitandukanye. Umurwi wa mbere wambaye impuzu zitukura, uwa kabiri nawo iz'icatsi kibisi. Bari mu kibuga batanguye gukina. Abarorerezi nabo baricaye.

Abarorezi benshi cane bagizwe n'abana bakiri batoto, imiyabaga n'abandi bamaze gukura, bari mukibuga c'umupira, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma n'isenyenge, ibiti vyakuze birasagarara cane bifise amababi menshi abereye igomwe.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye ,kugajwe urugi rw'icuma rwiza cane, idirisha naryo rifise utuntu twagenewe kurikingira hejuru yaryo hariho utudirisha duto duto tureka umuyaga ukinjira.

Icumba cahariwe ubushakashatsi, ikibaho kinini cane cirabura gihometse kugihome cico cumba, umugabo muremure w'inzobe yambaye itaburiya y'amaboko maremare kandi yera, uwundi muntu iruhande yiwe ariko araraba kumeza ibikoresho bikoreshwa murubwo bushakashatsi.

Icumba gikorerwamo Ibijanye n'ubushakashatsi, gifise amadirisha y'ibiyo abonerana kandi afise n'udukingira amadirisha, abanyeshure b'abashakashatsi nabo bazindukiyemwo, umwe wese afise ikaye n'ikaramu mu ntoki, umwigisha wabo arimwo arabasomera nabo bakandika.

Icumba cahariwe ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise umurongo ukikama n'iyindi biri imanuka mw'ibara ryera gifise, kandi idirisha rinini cane ry'ibiyo ribonerana irido ripfutse iryo dirisha riri mwibara ry'ubururu.

Inzu y'ubushakashatsi. Amaguru abiri y'umuntu w'umugabo, yambaye ibirato vyirabura. Uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye. Inkingi nini cane isizwe irangi ryera.

Icumba c’ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Utubati dufise ivyumba bitandukanye bibikwamwo ibikoresho bikoreshwa mu bushakashatsi. Intebe imwe ntoya ikozwe mu biti.

Icumba cagenewe ubushakashatsi ,cubakishijwe amatafari aturiye. Utubati dutandukanye tw'ivyuma dufise ivyumba vyinshi bibikwamwo ibikoresho bikoreshwa mur'ico gikorwa. Agatebe gatoya ko kwicarako.

Icumba cahariwe gukoregwamwo ubushakashatsi gifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana irido ripfutse iryo dirisha n'iry'ubururu utabati dutandukanye twahariwe kubikwamwo ibikoresho bakoresha murubwo bushakashatsi.

Icumba cahariwe ubushakashatsi gifise ahantu habikwa ibikoresho hubatse ku buryo butangaje imigano yinjize amazi muri ico cumba udutebe duto duto tw'ibiti two kwicarako.

Abanyeshuri bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, bari mucumba c'ubushakashatsi, benshi muribo bambaye udukingira umunwa n'udukingir'intoke, umunyeshure umwe afise mu minwe yiwe ibikoresho bakoresha mugufata amaraso.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye umurongo ukikama wera hejuru n'uwundi umanuka idirisha ry'ibiyo, kandi ryuguruye umugabo yambaye umupira w'imbeho wirabura.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise uturongo dukikama n'utundi tumanuka dusizwe ibara ryera, udutebe duto duto cane two kwicaraho dukozwe mu mbaho.

Icumba c'ubushakashatsi, cubakishijwe amatafari aturiye. gifise uturongo dukikama n'utundi tumanuka dusizwe ibara ryera. Gifise kandi utubati dutandukanye tubikwamwo ibikoresho bikoreshwa iyo bariko barakora ubushakashatsi.

Icumba c' ubushakashatsi cubakishijw' amatafar' aturiye, akarongo gakikama n' akandi kamanuka gasigishijw' ibara ryera, idirisha rinini cane ryibiy' ariko rifis' udukingir' idirisha twubatse mu vyuma, ahantu heza hugukarabira n'ukogerez' ibintu bitandukanye.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye ibitswemwo imiti itandukanye iyo kwa muganga udukopo tumwe turimwo imiti y'amazi mu gihe utundi tubitswemwo imiti y'ibi nini utubido duto duto hasi turimwo isabune yo amazi yo gukaraba.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye ifise idirisha rimwe rinini cane ry'ibiyo bibonerana rifutswe kandi n'irido riri mw'ibara ry'ubururu. Utwumba dutandukanye tubikwamwo ibikoresho bikoreshwa mur'ubwo bushakashatsi.

Inzu y'ubushakashatsi, yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise ku mpome, imirongo yera ikikama, n'iyindi imanuka. Ifise kandi amadirisha meza cane y'ibiyo, n'utuyakingira tw'ivyuma.

Abagabo babiri bahagaze, umwe muribo yambaye amarori mu maso, ariko araraba ivyo mugenziwe arimwo arakora, uwakabiri we yambaye ipantaro y'ubururu kandi yasobetse ,inzu y'ubushakashatsi irimwo ikibaho cirabura candikwako ibintu bitandukanye, bibafasha murubwo bushakashatsi bwabo.

Igihome c'ishure ry'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye kimaritsweko impapuro zitatu zanditsweko ibintu bitandukanye ubwa gatatu gwo ruriko amajambo yerekana uburyo umutima ukora n'itembera ryamae raso mu mubiri w'umuntu.

Igihome c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye, kimanitsweko impapuro zitatu zanditswe ko amajambo atandukanye, urugira gatatu rworwo rwanditsweko ngo itembera ry'amaraso n'ukuntu umutima ukora mu mubiri w'umuntu.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe. Hubatswe n'amatafari aturiye. Bimwe bipangapanze hejuru y'ibindi. Murivyo harimwo ibitabo vy'icongereza, ururimi rw'ikinyamazuru hamwe n'ikirundi.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe, bimwe bigeretse hejuru y'ibindi, harimwo ubwoko bwinshi: Ibitabo vy'ururimi rw'ikirundi, ikinyamazuru, icongereza hamwe n'icigwa c'ibiharuro.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza ahantu havyo habitegekanirijwe mu kabati k'ibiti ivyo bitabo bimwe bipangapanze hejuru y'ibindi harimwo ivyo rurimi rw'ikirundi, ikinyamazuru icigwa c'ibiharuro n'icigwa c'icongereza.

Inzu y' ibitabo bibitswe neza cane bipangapanzwe hejuru ibindi hasi amadirisha y' ivyula n' ibiyo yugaye imeza iteretseko imashini nyabwonko.

Uruhame rw'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye rbanutsweko igi papuro canditswe ko amajambo menshi cane yerekana ivyo abanyeshure babwizwa kugendera ica mbere indero ica kabiri kubahiriza umwanya ica gatatu kuba umunyakuri.

Ibiro vy'uwuserukira amashure y'intango, vyubakishijwe amatafari aturiye; kandi bisakajwe amabati yirabura. Bifise urugi runini cane rw'ivyuma ariko rwuguruye.

Ikigo c'amashure y'intango, gifise uruzitoro rwubakishijwe amatafari aturiye; umuryango warwo uruguruye kandi ni uw'ivyumba; umugabo yicaye ku muryango ashinzwe kuraba abinjira n'abasohoka; igiti kinini cane cakuze kirasagarara, gifise udushami ture ture n'utubabi twiza twegeranye.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye , asigishijwe irangi ry'umuhondo hejuru, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi izo nzugi ziruguruye, imbere uduti twiza cane tumeze nk'amashugwe twahaterewe kuhashariza.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wambere kugeza mu mwaka wa gatatu, asakajwe amabati atukura. Afise uruzitiro rwubakishijwe amabuye kandi rwugajwe umuryango w'icuma. Igicu ciza cane kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Ishuri ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise umuryango w'ivyuma wugaye , amadirisha agizwe nibiyo ariko kandi afise nutuyakingira twubatswe muvyuma. Amwe muriyo aruguruye , ayandi nayo arugaye.

Icumba c'ishure ry'intango, imeza ndende ifise amaguru y'ivyuma, intebe zikozwe mu biti z'abanyeshure. Imwe muri zo yateguriwe kwakira abanyeshure babiri canke batatu. Isaho nini cane y'irabura iri hejuru y'imwe mu ntebe.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabataimashasha ibendera ry'igihugu c'uburundi mu mbuga y'ishure abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye bamwe bambaye imyambaro ya kaki gusa abandi na bo myambaro yera n'iyo ubururu.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye; afise umuryango munini cane wuguruye. Nta rugi ruriko. Uduti tureture cane, dufise amashami yegeranye. Imodoka yera ihagaze mu mbuga y'ikigo c'ishure.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Irindi shure ku ruhande, rifise impome zisigishijwe irangi ryera. Igiti kinini cane cakuze kirasagarara; agatutu imbere y'ayo mashure.

Amashure y'intango afise uruzitiro rwubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanze n'isima. Inyuma y'uruzitiro, intebe y'umunyeshure batembagaje. Ahantu harunzwe inyandama nyinshi itandukanye, irimwo n'utwatsi turimwo turamera. Igiti kinini cane, kire kire, gifise amashami mare mare n'utubabi duto duto.

Akazu ka zurwumwe kubakishijwe amatafari aturiye; gasigishijwe hasi ibara ryera. Ariko amatafari ntashika hejuru ku mabati. Inzugi zako ni iz'ibiti kandi zose ziruguruye.

Impome z'icumba c'ishure zisize ibara ryera rivanze niry'umuhondo, amadirisha abiri y'ibiyo ariko utwuma dusizweko ibara icatsi kibisi ,intebe ndende z'abanyeshure zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure meza cane yugajwe n'inzugi z'ivyuma. Afise amadirisha y'ibiyo, ariko nayo nyene yuguruye uruhande rumwe rumwe. Inkombe nini cane ihanamiye ayo mashure kuruhande rwo haruguru.

Inzu yubakishijwe uruhande rumwe n'amatafari y'ivyondo, urundi ruhande amatafari aturiye, amadirisa n'inzugi n'ivy’ibiti, umuryango uruguruye umunyeshuri w'umuhungu yambaye umwambaro w'ishure yikoreye ibasi y'ubururu, uwundi umunyeshure w'umuhungu inyuma yiwe yambaye ibirato bifunguye.

Ishure rinini cane, risakajwe amabati, rifise inkingi zubakishijwe isima zisigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera. Akadobo gatoya gateretse ku ntebe y'inyegamo karimwo amazi yo gukaraba.

Amashure y'intango afise amadirisha n'inzugi zivyuma, eka mbere n'inkingi zayo nazonyene n'izi vyuma, izuba riraka hanze akarima keza karimwo utwatsi duto duto tubereye ijisho.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu. Yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje. Abanyeshure bariko barakinira hanze yayo. Afise kandi uruzitiro rwubakishijwe isenyenge.

Ikigo c'amashure y'intango, gisakajwe amabati y'irabura ashaje, gifise kandi inkingi nini nini zubatswe mw'isima, igicu kirimwo ibara ryera niry'ubururu.

Inzu y'ibitabo bibitswe neza cane ahantu habitegekeranijwe, bimwe birahagaze ariko ibindi biryamye hejuru y'ibindi, intebe y'inyegamo, imitaka ibiri itukura, imeza ata kintu kiriko.

Amashure y' intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura afise inzugi n' amadirisha vy' ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry' ubururu imbuga irimwo utubuye n' ivyondo.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, ariko risakajwe amabati ashaje, amadirisha yubakishijwe ibiti, imiryango yayo mashure iruguruye yose izuba riraka ni ku musase, abanyeshure barakina.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa gatatu A cubakishijwe amatafari aturiye. Ku ruhome, hari akantu bakandako amatara akaka canke akazima. Gifise kandi urugi rwiza rw'icuma rusizwe ibara ritukura.

ishure ry' intango ryubakishijw'amatafar'aturiye rifis' inkingi z'ivyuma zisigishijw' irangi ry' ubururu, imiryango n' amadirisha nayo nyene nay' ivyuma kand' asizw' irangi ry'ubururu, abantu babiri, umw ' afis' akagunira muntoki, aragendagenda mu mbuga y'ikigo c' ishuri, izuba ririko rirak' umuco ni mwinshi.

Akazu ka sugumwe gasigishijwe irangi ry' umuhondo ku mpome inkingi zibiri nini nini zihagaze imiryango itandukanye uriko inzugi z' ivyuma zisigishijwe irangi ry' ubururu.

Ishure ry'intango ryiza cane rifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu inzugi n'amadirisha na vyo nyene n'ivyo ivyuma, kandi bisigishijwe irangi ry'ubururu amabati atukura utwatsi duto duto turi imbere y'iryo shure mu buryo bwo kuhashariza.

Akarima keza gateye igomwe karimwo utwatsi turinganijwe neza, Indome zitandukanye kuva ku rwambere kugeza ku rwanyuma mu rurimi rw'ikinyamazuru hamwe n'ibiharuro vyose kuva ku busa kugera kw'icenda.

Ikigo c'amashure yo kwimenyererezamwo, ayintango hamwe n'amashure shingiro, imodokari yo mu bwoko bw'ibisi yagenewe gutwara abantu benshi ihagaze imbere y'umuryango, umukobwa umwe arasohokana n'umwana akiri muto amujanye kumwuriza muri iyo modoka.

Uruhome rw'ishure rusizwe ibara ry'umuhondo. Kuri rwo hamanitsweko ibipapuro bitatu. Kimwe murivyo bipapuro canditsweko, kandi gicafyeko amasi atandukanye : isi y'umusenyi, isi y'ibumba, hamwe n'isi ndimwa.

Icumba c'ishuri ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise amabuye ahantu hari kuja amadirisha, ikibaho kinini cane imbere, intebe zitadukanye z'abanyeshure.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari atoriye hasi hasigishijwe irangi ritukura hejuru na ho irangi ry'umuhondo rivanze n'iryera imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto imodoko ka ntoya cane wiyo mu bwoko bwa porubogisi.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha. Amadirisha n'inzugi nta biriko birarangaye. Hamwe hari agatutu k'ibiti vyakuze biteye igomwe, ahandi naho umuco w'izuba.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye Kandi asakajwe amabati, afise imitambikwa y'ibiti, inkingi zayo ni iz'ivyuma kandi zose zisigishijwe ibara ry'ubururu.

Udupapuro dutoduto baringanije bakoresheje umukasi. Twanditsweko ibiharuro n’utumenyetso dutandukanye. Ibiharuro gatanu, ubusa, umunani mw’ibara ryirabura. Utumenyetso gukuramwo, kugabura no guteranya mw’ibara ryirabura, ibiharuro kimwe, gatatu mw’ibara ritukura.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye ,hejuru cane har'utudirisha duto duto twemerera akayaga kwinjira, gafise urugi rw'ibiti ariko narwonyene rwuguruye, hasi aho bahonyoza ibirenge hasa nabi kubera badaherutse kuhakubura.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane, ahantu yavyo habitegekanirijwe. Imitaka ibiri itukura irambitse hasi, intebe y'inyegamo imwe, imeza atakintu nakimwe kiriko.

Ikigo c' ishuri ry' intango ryubakishijwe amatafari aturiye ikibaho kinini cirabura intebe z' abanyeshure zagenewe kwakira babiri canke batatu imashini y' inyabwonko iteretse kuri imwe mu ntebe z' abanyeshure.

Indobo y'icatsi kibisi batereyemwo igipapuro gisa nabi. Izuba riraka, ni kumusase ariko ahandi n'aho hari igitutu kinini cane. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto cane.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise idirisha rimwe rininiya rigizwe n'ibiyo n'udukingira amadirisha ariko rirugaye, ikibaho kinini cane canditsweko imperekeranya zitandukanye z'ikirundi, intebe ndende z'abanyeshure zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure y'intango yubakishije amatafari aturiye kandi asakaje amabati ashaje ,imiryango yayo iruguruye yose ,ariko amadirisha nay'ibiti, abanyeshure bariko barakina, nik'umusase izuba ryatse.

Igihome c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, kimanitsweko ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko amajambo mu rurimi rw'ikinyamazuru: "Ejo muzoza gukora ikibazo".

Amashure y'intango asigishijwe irangi ry'umuhondo ku gice co hejuru. Afise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma. Ariko inzugi zozo ziruguruye. Akazuba karaka hanze ni ku musase.

Amashure yubatswe ku mpinga y'umusozi yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati y'ubururu iyindi nzu na yo yubatswe mu mbaho, kandi na yo nyene isakajwe amabati y'ubururu umurima w'ibitoke b'ikiribitoto, ariko harimwo nibigiye gutangura kwama.

Uruhome rw’inzu rusigishijwe ibara ry’umuhondo rivanzwemo niryera, ikibaho cirabura cegamitswe kuri urwo ruhome. Urupapuro rwera cane rwanditsweko indome nyinshi z’ikirundi harimwo nimperekeranya, imbere yazo harimwo amajambo dushobora gusangamwo izo mperekeranya.

Ishure ry'intango ryububakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati, k'uruhome rwaryo hariko igipapuro kinini cane canditsweko ibibujijwe hamwe n'ivyemewe, akarorero :nko mubibujijwe harimwo kutubahiriza umwanya.

Icumba c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye. Nta dirisha kigira, kuko barizije amabuye. Hejuru y'ahobaye idirisha, hari utudirisha dutoduto cane twemerera umuyaga kwinjira. Ikibaho cirabura gihanaguwe neza cane. Intebe z'abanyeshure ndende, imwe imwe ishobora kwicarwako n'abanyeshure babiri canke batatu.

Icumba c' ishure cubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati yirabura ahogiye amadirisha bahubakishije amabuye barahazibira hejuru yaho naho utudirisha duto duto cane twemerera umuyaga kwinjira.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye Kandi asakajwe amabati mashasha afise urugi rwiza cane rw'ivyuma rwugaye, amadirisha n'ay'ivyuma n'ibiyo kandi afise udukingira amadirisha twubatswe neza cane.

Uruhome rw'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye. Imboneshakure yirabura imanitswe kur'urwo ruhome. Intebe nziza ndende z'abanyeshure. Imwe muri zo ishobora kwicarwako n'abanyeshure bane canke batanu.

Icumba cishure ryintango umwaka wa mbere ryubakishijwe amatafari aturiye, ifise akarongo kamanuka gasigishijwe ibara ryubururu idirisha niryibiyo kandi rifise nuturikingira twubakishijwe ivyuma, intebe yumunyeshure iri hanze iruhande yidirisha.

Amashure y'intango yubatswe neza cane. Asigishijwe irangi ry'umuhondo kumpome, kandi asakajwe amabati yirabura. Imiryango n'amadirisha ni ivy'ivyuma. Igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Inzu y'ibiti isakajwe amabati y'ubururu haraguru yayo igiti cakuze kirasagarara cane gifise amashami mare mare n'utubabi duto duto abantu bahurira hepfo yiyo nzu batangura kuramukanya.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati ashaje, ifise inzungi z'ivyuma ariko nazo nyene zirashaje, imbere yayo hari utwatsi twiza tukiri dutoto duteye igomwe, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye tw'uducekeri.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise kandi uruhome rusigishijwe irangi ryera, inzugi zayo n'izivyuma bivanze nibiyo bibonerana uruhande rumwe ruruguruye.

Uruhome rw'ishure ry'intango risigishijwe irangi ryirabura hasi ,hejuru irangi ry'umuhondo ariko hirya ntihasize n'isima yonyene. Urapapuro rwera rucapweko imyambaro itandukanye ,ikanzu ndende ,ishati ijipo hamwe n'inkofero yo mu mutwe.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye gifise umurongo ukikama n'uyundi umanuka usigishijwe iranga ryera rivanze n'iryo umuhondo ikibaho c'inini cirabura gihomeswe k'urwo ruhome intebe nde ende z'abanyishure.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Igicu kirimwo amabara ashaka gusa n'ayirabura n'ayandi yera. Izuba ririmwo riraka mu mbuga y'ishure. Hamwe hari agatutu k'ibiti. Imodokari ifise ibara ryera ihagaze muri iyo mbuga.

Amashure y'intango yubakishijw' amatafar' aturiye, asakajw' amabati yirabura, afis' inzugi z' ivyuma zisigishijw' irangi ry' ubururu n' amadirisha yibiy' arik' utwuma tuyakingir' abanyeshure baratashe bamwe bafis' amakaye muntoki abandi nabo ntayo bafise.

Icumba c'ishuri ry'intango umwaka wa kabiri A cubakishijwe amatafari aturiye gifise umuryango ukozwe mu vyuma kandi wugaye nawo usigishijwe irangi ritukura.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, hasi gasigishijwe irangi ryera rivanze n'iry'umuhondo, gasakajwe amabati yirabura, gafise imiryango itandukanye yugajwe n'inzugi z'ibiti.

Uruhome rwishure ryintango ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe kandi amabati yirabura kurugo ruhome hamanitseko ibipapuro bine vyanditsweko imperekeranya zitandukanye

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Yugajwe inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu. Amadirisha yayo mashure n’ay'ibiyo.

Umunyeshure akiri muto cane yicaye muntebe y’inyegamo. Imbere yiwe har’imeza irambitsweko ibitabo bitandukanye harimwo na Kazinduzi. Ikaye yo kwandikamwo n’ikaramu, arasoma ivyanditse mw’ikaye, akongera akaraba no mugitabo gisanzuruye kir’imbere yiwe.

Amashure y’intango asakajwe n’amabati atandukanye, amwe asakajwe n’ayatukura ayandi nayo ay’icatsi kibisi mu gihe hari n’ayandi asakajwe n’ayera. Igicu ciza cane kirimwo amabara avanga avanze ayera, ayubururu n’ayameze nkayirabura.

Uruhome rw'inzu rusizwe ibara ry'umuhondo. Rumanitsweko ibipapuro bitatu vyanditseko ibintu bitandukanye. Urupapuro rugira gatatu rwo rwanditsweko kandi rucapweko amasi atandukanye:isi y'umusenyi, isi y'ibumba hamwe n'isi ndimwa.

Ikigo c'amashure y' intango cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati ashaje gifise uruzitiro gwubakishijwe ibiti vy' iminyari ugwo ruzitiro kandi ntamuryango uriko.

Icumba c'ishure ry'intango risigishijwe ibara ry'umuhondo urundi ruhande narwo rusizwe isima yonyene intebe ndende z'abanyeshure zitonze ku mirongo itandukanye akabati kari imbere kabikwamwo ibitabo vy'umwigisha.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe ibara ry'umuhondo ikibaho kinini c'irabura gihometswe kururwo ruhome ivyandiko bitandukanye birimwo urudome B rwanditswe mu buryo butandukanye "b"ntoya na "B"nkuru y'imashini.

Igicu kirimwo amabara atandukanye irishaka kwirabura iryo ubururu hamwe n'iryera inzu nziza isize iranga iryera, kandi isakajwe amabati yirabura igiti kinini cane cakuze kirasagarara gifise udushamitu reture duto duto no tubabi twegeranye.

Ikigo kinini cane kigizwe n'amashure yo kwimenyererezamwo, amashure y'intango n'amashure nshingiro. Imodoka nini cane yo mu bwoko bw'ibisi yagenewe gutwara abantu besnhi, ihagaze hanze.

Icumba c'ishure ry'intango, gifise impome zisigishijwe ibara ry'umuhondo. Idirisha ritoya ryuguruye. Ikibaho kirekire cane cirabura, canditsweko n'ingwa. Intebe z'abanyeshure zitonze neza k'umurongo.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati akiri mashasha. Ku miryango n'inzugi nta madirisha nta ni nzugi ziriko, imbuga nziza cane; irimwo umusenyi n'utubuye duto duto. Ahantu hameze utwatsi agace gatoyi cane.

Icumba c'ishure ry'isumbuye risigishijwe hasi irangi ritukura .Gifise Amadirisha ninzugi vyugaye. intebe nyishi cane aabanyeshure ziratonze kumurango zifise hejeru imbaho, ariko kandi amagauru nayi vyuma.

Icumba c'ishure ry'intango kinini cane. Ikibaho cirabura canditsweko amajambo atandukanye. Intebe ndende z'abanyeshure. Hejuru hariko imbaho ariko hasi, zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure y'intango yubatswe ku mpinga y'umusozi. Yubakishijwe amatafari aturiye, kandi amwe asakajwe amabati atukura, mu gihe ayandi yoyo arayera. Imiryango yayo yose iruguruye.

Izuba ririmwo riraka. Abanyeshure babiri b'abakobwa bambaye imyambaro y'ishure isa umwe muri bo ari mbere yikoreye ibasi y'ubururu ku mutwe, uwundi na we yipfutse umupira w'imbeho ku mutwe akana gatoya gahetse isaho mu mugongo.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje . Afise uruzitiro rwubakishije isenyenge umuryango wayo uruguruye kandi nuw'ivyuma.

ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana intebe nziza z'abanyeshure zipangapanzwe ku murongo akadobo gatoya gatukura karimwo imyanda itandukanye bagiye batamwo

icyumba cy'ishure ryintango intebe ndende cyane z'abanyeshure zikozwe mu mbaho z'ibiti imwe yose yagenewe kwakira abanyeshure babiri canke batatu

Icumba c'ishure ry'intango isigishijwe ku mpome irangi ry'umuhondo umugabo yicaye muri ryo imbere yiwe hari imashini y'inyabwonko iteretse ku meza ukuboko kwiwe kw'uburyo gufashe imbeba kuri kok rarondeza muri iyo mashini y'inyabwonko.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ritukura. Ahantu bubakiye abanyamaguru badondagira bashaka kuja mu nzu yo hejuru bavuye mu nzu ya mbere.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, ahandi naho harimwo n'amatafari y'ivyondo, afise urubaraza rusakajwe amabati kandi rutezwe n'inkingi z'ivyuma zisizwe ibara ry'ubururu, amagori abiri mu kibuga c'umupira w'amaboko.

Uruhome rw'inzu ,yubakishijwe amatafari aturiye . Hagati yitafari nirindi hasizwemwo isima. Urwo ruhome , rumanitsweko ikibaho canditsweko ibiharuro bitandukanye, kuva kumirongo ibiri na rimwe gugeza ku mirongo ine.

Ikigo c'amashure y'intango kisakajwe amabati atukura, ibiti bitatu birebire cane bifise amashami maremare nutubabi duto duto, indobo iri mw'ibara ry'icatsi kibisi irimwo amazi yo gukaraba mu ntoke.

Amashure y'intango asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, asakajwe kandi amabati yirabura, igicu kirimwo ibara ry'ubururu niryera, igore ry'ivyuma .Utwatsi duto duto mu mbuga irimwo umusenyi nutubuye twinshi.

Ikigo c'amashure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye, gisakajwe amabati y'icatsi kibis,i inzugi n'amadirisha zikozwe mu vyuma. Amabendera abiri arahungabana utwatsi twiza tukiri dutoto mu mbuga y'ico kigo c'ishure.

Amashure y'intango yubatse neza cane ageretswe kabiri yugajwe inzugi n'amadirisha z'ivyuma zisize irangi gicatsi kibisi zifise inzitiro zitandukanye zimwe zisize irangi iritukura ivyindi na zo irangirye ubururu aaaa.

Uruhome rw'icumba c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi harimwo ivyondo. Rumanitsweko igipapuro kinini cane canditsweko ibiharuro bitandukanye gicapweko kandi n'ikiganza mu buryo butandukanye, cerekana uko ushobora kwandika ibiharuro ukoresheje ikiganza.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rigeretwe kabiri rifise inkingi nini nini z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu , igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu, uduti twiza dutewe imbere y'ayo mashure.

Ikigo c'amashure y'intango yubakeshitswe amatafari aturiye kigeretswe rimwe gifise kandi ahantu hubakiwe abanyamaguru iyo bashaka kuduga hejuru, igicu ciza cyane kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kafise umurongo ukikama n'uwundi umanuka usizwe irangi ryera gasakajwe kandi amabati yirabura inzugi zikozwe mubiti kandi ziruguruye.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mwaka wa gatatu, yubakishijwe amatafari y'ivyondo kandi asakajwe amabati y'ubururu afise imigongo minini afise kandi amadirisha n'inzugi z'ivyuma n'ibiyo.

Igihome c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hasizemwo isima idirisha rinini cane ry'ibiyo rizungurutswe n'utwuma kugirango rikomere.

Ishure ririni cane rirerire ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imboneshakure ihometswe kuri urwo ruhome intebe nziza cane z'abanyeshure zagenewe kwakira abanyeshure batarenze babiri ku ntebe imwimwe

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amwe amabati y'ubururu ayandi nayo atukura, inzugi n'amadirisha vyose nivyivyuma, imbuga y'ayo mashure irimwo utudunduri.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye inzogi n'amadirisha vyose n'ivyo ivyuma, kandi bisigishijwe irangi iritukura uruzitiro rutoya cane rwo kwibaraza urugizwe n'ivyuma na vyo nyene bisigishijwea yangi iritukura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye; asakajwe amabati ashaje; igicu kirimwo amabara y'ubururu n'ayera; uruzitiro rugizwe n'isenyenge hamwe n'inkingi z'ivyuma ruruguruye. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rufise umurongo umanuka usizwe irangi ry'ubururu; amadirisha ni ay'ibiyo, ariko kandi afise utuyakingira tw'ivyuma. Intebe y'umunyeshure, yashizwe hanze y'ishure.

Icumba c'ishure ry'intango gisigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome, gifise urugi rw'icuma rwuguruye, amadirisha n'ay'ibiyo ariko afise utu yakingira twubakishijwe uvyuma, igicu kirimwo Ibara ryera n'iry'ubururu.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Risakajwe amabati meza mashasha. Ryugajwe urugi rw'icuma. Amadirisha ni ay'ibiyo, ariko afise n'utuyakingira. Amwe aruguruye, ayandi nayo arugaye.

Uruhome rwishure ryintango rumanitsweko ikibaho cirabura kidahanaguye neza intebe ndende zabanyeshure zitondetse kumurongo zimwe zifise hejuru imbaho ariko amaguru yazo nayivyuma

Amashure y intango yubakishij' amatafar'aturiye, arik' asakawe muburyo butandukanye, amw' asakawe gasekebuye n' amabat' atukura, ayandi nayo nimuburyo busanzwe, ibarabara ryibivu ric' imbere nko ku metero mirongitanu yayo mashure.

Amashure y' intango yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati ashaje amadirisha yayo n'ayibiti kandi aruguruye abanyeshure bari hanze bariko barakina bambaye imyambaro y'ishure myiza cane, harimwo amakabutura n'amajipo ya kaki.

Amashure y'intango asizwe irangi ry'umuhondo rivanze n'igera amadirisha n'inzuga yayo ni ayo ivyuma amadirisha ayo afise nutuyakingira twubakishijwe ivyuma intebe y'inyegamo iteretswe ko indobo ntoya irimwo amazi yoga ukaraba.

Igihome cishure cubakishijwe amatafari aturiye gifise umurongo ukikama nuwundi umanuka usizwe irangi ryera kurico hamanitsweko ikibaho cirabura cane canditsweko ibibazo bitandukanye ikibazo ca mbere ibiterwa bikenera amazi kugirango bikure

Igicu kirimwo ibara ryera niry'ubururu. Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati mashasha. Afise amabaraza agizwe n'inkingi z'ibiti zirabura. Ikibuga c'amashure kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto twinshi.

Amashure y' intango yubakishijwe amatafari aturiye. Afise inkingi zisizwe ibara ry' icatsi kibisi . Imiryango n' amadirisha n'ayivyuma. Igiti kirekire imbere yayo ,gifise udushami twiza n' utubabi duteye igomwe.

Ikigo c'amashure y'intango kigereyse rimwe, cubakishijwe amatafari aturiye, gifise inzugi z'ivyuma zisizee irangi ritukura, amadirisha nayo nay'ibiyo ariko afise udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe amabati y'ubururu. Yugajwe n' inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Amadirisha yoyo afise utuyakingira dukozwe mu vyuma .

Ishure ry’intango rifise igihome gisigishijwe ibara ry’umuhondo ,ikibaho kirekire cane c’irabura gihanaguwe neza. Intebe ndende z’abanyeshure zagenewe kwakira babiri canke batatu.

Uruhome rw'amashure y'intango, rwubakishijwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi harimwo isima. Rufise kandi idirisha ryiza cane ry'ibiyo, n'ivyuma birizingurutse impera n'impera.

Amashure yo kwimenyererezamwo, umwaka wa gatatu B. Yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Afise inzugi z'ivyuma, zirimwo uruhande rumwe n'ibiyo. Zirugaye.

Icumba c'ishure ry'intango Umwaka wa gatatu C, cubakishijwe amatafari aturiye, cugajwe urugi rw'icuma risizwe irangi ritukura. Akatsa kakonhera kakazimya amatara kuruhome rwaco.

Inzu nyinshi zitandukanye zubatswe ahantu hamwe zisakajwe amabati afise amarangi atandukanye. Zimwe, asa n'icatsi kibisi, izindi nazo arera. Igicu ciza kirimwo ibara ryera niry'ubururu.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye yugajwe ninzugi zivyuma zisize irangi ry'ubururu asakajwe amabati mashasha inyuma yayo hariho imirima yabanyagihugu mbere harimwo niyiteyemwo ibitoke.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe Kandi amabati mashasha, igiti kirekire gifise ishami rimeze neza rifise utubabi dutoduto tubereye ijisho, ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, ageretse kabiri afise Amadirisha y'ibiyo, nutuyakingira twubatse muvyuma imbere yayo hari ikigega cagenewe kwakira amazi y'imvura, Utwatsi duto duto dutotahaye mumbuga iri hirya yayo.

Ikigo c'amashure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise uruzitiro rwiza cane rwugaye kandi narwo rwubakishijwe amatafari aturiye. Abana b'abanyeshure batobato cane bari hanze bariko barakina. Umwe wese ahetse agasaho mu mugongo atwaramwo ibikoresho akoresha.

Umwigisha w'inzobe w'umugore, yambaye imyambaro yera ahetse umwana mumugongo akiri muto, ariko arandika kukibaho nukuboko kwiwe hamwe n'ingwa muntoke, abanyeshure babiri barakiriza amaboko yabo.

Ibiganza bibiri vy'umuntu, kimwe gifashe ikaye kandi gifise impamagarakure. Ikindi naco gifise ikaramu, kiriko kirandika muri iyo kaye ibintu bitandukanye tudashobora gusoma neza.

Amashure yintango umwaka wambere nuwakabiri yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati ashaje inzugi zayo nizivyuma amadirisha nayo nayibiyo ariko bimwe bimwe vyararokotsemwo.

Abanyeshure babiri babahungu bavuye kw' ishure bagenda bafatanye kurutugu bose bambay' imyambaro myiza y' ishure bahets' umwe umwe wes' agasaho mu mugongo, uwundi munyeshure w' umukobwa yambay' ijipo ya kaki nawe nyen' agend' abanga banganywe nabo.

Amashure y' intango asakajwe amabati atukura , imodoka ntoya cane iri mu bwoko bw'itagisi, imbuga y' amashure irimwo umusenyi n' abbaye duto duto. Igiti c' igoro ry' abakinyi, indobo iri mw'ibara ry' ubururu, irimwo amazi babanza gukarabamwo.

Amashure yintango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati ashaje imiryango iruguruye amadirisha yayo nayibiti harimwo nibiyo ariko arugaye abanyeshure bari hanze bariko barakina akazuba karaka nikumusase

Inzu nziza igeretswe rimwe ahantu hubagiwe abanyamaguru ho kudondagira uriko urava hasi uduga mu nzu yo hejuru inzitiro zibiri z'ivyuma zisigishijwe ibara ritukura rumwe i buryo urundi ibubamfu.

Ikigo c'amashure y'intango gisigishijwe amarangi atandukanye, gisakajwe amabati yirabura. Gifise umureko utukura utega amazi y'imvura ava ku mabati, imiryango iruguruye.

A nkuru y'imashini, urudome rutangura mu ndome z'ikirundi zivuga n'izitavuga rubajwe mu giti, igiharuro gatandatu candikishijwe ibara ryirabura ku gapapuro gatoya kera cane, gakatishijwe umukasi.

Igihome c'ishure gisigishijwe ibara ry'umuhondo ibaho kinini cirabura kimanitse kuri ico gihome kizungurutswe n' utubaho duto duto kugira ngo gikomere imperekeranya zitandukanye zanditswe kuri ico kibaho Nt , bw.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Amwe muri yo asakajwe amabati yirabura, ayandi nayo ayatukura. Akarima keza karimwo utwatsi duto duto dutotahaye. Urubaraza rusakajwe amabati afise imigongo minini y'ivyuma.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye Kandi ageretswe rimwe , igicu kirimwo amabara ameze nk'ayirabura n'ayera, abanyeshure batandukanye harimwo umwe w'umukobwa yambaye ijipo ya kaki ahetse isaho yirabura mu mugongo aragendagenda ku mbuga y'ishure.

Ikigo c'amashure yisumbuye kyubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati yirabura gifise uruzitiro na gwo nyene gubakishijwe amatafari aturiye rufise urugi rwirabura rw'ivyuma ngugaye igicu kigizwe n'iba bara jera n'ijyo ubururu.

Ishure ryisumbuye ryubakishishwe amatafari aturiye ifise inzugi namadirisha ivyuma vyirabura kandi amadirisha yoyo aruguruye imbere mwibaraza hari inkigi zubakishijwe amatafari aturiye hanze izuba riraka uduti twiza tumeze nkamashurwe twaterewe gusharizwa

Icumba c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye imeza y'ibiti ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu cigwa c'ibiharuro ingwa hamwe n'i karamu vyose biri kuri iyo meza igikombe c'ubururu.

Icumba c’ishure c’ubakishijwe amatafari aturiye, urubaho rw’irabura ruhanaguye neza cane rumanitse kwico gihome, utudirisha duto duto twemerera umuyaga kwinjira, intebe z’abanyeshure ndende imwe yagenewe kwicarwako n’abanyeshure babiri canke batatu.

Ikigo c'amashure y'isumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, ifise Kandi amadirisha manini manini y'ivyuma, uruzitiro ruri ku ibaraza narwo nyene rwubakishijwe amatafari aturiye Kandi rufise utudirisha duto duto cane tureka umuyaga ukinjira.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye irindi na ryo risigishijwe irangi iryera ku ruhome amadirisha na yibiyo, kandi aruguruye igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu ni ryera.

Ikigo c'amashule yisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati. Ibaraza ry'ayo mashule, rifashwe n'inkingi z'ivyuma, zisigishijwe irangi ry'ubururu. Imiryango ni iy'iyivyuma kandi iruguruye.

Ishure ry'indaro ryitiriwe Mutima mweranda ry'i Bujumbura. Rifise amadirisha abiri y'ibiyo kandi bibonerana. Kuriyo harimwo udukingira amadirisha tw'icuma. Izuba riraka cane, umuco ni mwinshi.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye inzugi n'amadirisha n'iz' ivyuma, kandi zirirabura aya mashure afise urubara za runini rufashwe n'inkingi zubakishijwe amatafari aturiye izuba ririmwo riraka hanze uduti twiza cane tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Inzu yagenewe ibikorwa vya Reta yubakishijwe amatafari aturiye, imbere yayo hariho akabaraza gatoya gafise inkingi z’ivyuma, amabendera abiri atandukanye arahungabana uduti tureture cane dufise kandi amashami maremare n’amababi ateye igomwe.

Uruhome rw’ishure rusigishijwe irangi ry’umuhondo, rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko imperekeranya zitandukanye. Akarorero: zw, nsh, mbw .

Amashure yisumbuye amwe asize ibara ryera ku mpome, ayandi nayo abonekesha amatafari aturiye ayubatse, asakajwe amabati yirabura mu gihe ayandi nayo asakajwe amabati yera, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rihungabana mu mbuga yayo mashure, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera hejuru.

Icumba ry'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, rufise uturongo dukikama n'utundi tumanuka dusigishijwe irangi ryera, imbere harimwo intebe z'abanyeshure zirezire cane, zimwe zifise amaguru y'ibiti ariko izindi zo zifise amaguru y'ivyuma.

Imbuga irimwo umusenyi n’utubuye dutoduto tw’urucekeri , umugina bamenaguye hirya yayo, utwatsi dutoduto dutotahaye two kwicaramwo, abanyeshure batatu bicaye ku kirundo c’umusenyi.

Amashure yisumbuye asakajwe amabati atukura, ibiti bitatu bire bire bifise amashami mare mare n'utubabi duto duto, indobo y'urwatsi rubisi iteretswe ku kantu kabitegekanyirijwe irimwo amazi yo gukaraba mu ntoke.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe ibara ry'umuhondo ikibaho kinini k'irabura kimanitswe kururwo ruhome canditsweko amajambo ngo ikibazo c'ikirundi isomerwa imura NGENDAKUMANA na MPUNDU bararyamye.

Amashure y'isumbuye meza cane, abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure hejuru yera hasi isa iy'irabura, imodoka zibiri zihagaze mu mbuga y'amashure, ipikipiki iri hagati y'imodoka n’iyindi.

Amashure y'isumbuye yubakishijwe amatafari aturiye , afise utudirisha duto duto hejuru cane twemerera umuyaga kwinjira, asakajwe kandi amabati manini cane afise imigongo minini minini, inkengeri ikoreshwa ngaho , ibibabi vy'amateke inyuma y'ishure.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye .Ifise utudirisha twinshi dutandukanye dutoduto twemerera umuyaga kwinjira . Umuntu ahetse isaho yirabura mumugongo ,yambaye ishati ndende mw' ibara ry' ubururu , aramanuka mu nzu yo hasi .

Ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, risakajwe amabati, rifise amadirisha meza manini manini y’ibiyo afise udukingira amadirisha, intebe z’abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi ifise inkingi nini cane na zo nyene zubakishijwe amatafari aturiye igicu kirimwo ibararyera n'iryo ubururu uduti twiza tumeze nk'amashurwe turi imbere y'iyo nzu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati asizwe irangi ry'ubururu, igicu kirimwo ibara ry'ubururu ni ryera. Afise Kandi inkingi zigizwe n'amatafari aturiye. Hirya gato, uduti tw'amashurwe twaterewe gushariza.

Idirisha rifise ikadiri y' ivyuma rikozwe mubiyo bibonerana ariko kandi ryakoreweko udukingira amadirisha dukozwe mutwuma duto duto kugira ngo bitoraha kwugurura uduti twiza twasagaraye hirya yiryo dirisha.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati mashasha. Uruhome rumwe rusigishijwe irangi ryera. Amabuye menshi cane arunze inyuma yayo mashure. Umugabo yambaye ikabutura itukura, ahetse agasaho mumugongo kirabura.

Icumba c'ishuri ryisumbuye gisigishijwe hejuru irangi ry'umuhondo, gisakajwe amabati mashasha gifise urugi rw'icuma, ikibaho kinini cane kimanitse ku gihome c'ishuri canditsweko amategeko y'ibarabara.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe ibara ry'umuhondo, ikibaho kinini cirabura gihometswe kururwo ruhome. Hejuru yarwo no hasi hari uduti twutubaho turufashe kugira ngo rukomere. Inyandiko itandukanye yandikishijwe ingwa yera.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi, urubaho runini cane rurerure, rwirabura rwanditsweko amajambo atandukanye umwigisha w'umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare n'agakingira umunwa ahagaze imbere y'abanyeshure.

Amashure y'isumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe n'amabati mashasha afise uruhande rwo hasi utudirisha twinshi cane dutoduto twemerera umuyaga kwinjira hejuru naho hari idirisha rinini ry'ibiyo ariko ryuguruye uruhande rumwe.

Ububiko bw'ibitabu bibitswe neza ahantu havyo habitegekanirijwe. Bimwe bipanze hejuru y'ibindi. Intebe ndende cane, hejuru zigizwe n'imbaho, ariko zifise amaguru y'ivyuma. Intebe y'inyegamo yegereye imeza.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati akiri mashasha, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, utudidirisha dutoduto cane kurayo mashure twemerera umuyaga kwinjira.

Amashure yisumbuye kuva mu mwaka w' indwi kugeza mu mwaka w' umunani yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n' amadirisha vy' ivyuma imbere yayo akarima keza cane karimwo utwatsi duto duto dutotahaye n' uduti tumeze nk' amashugwe.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretse rimwe. Afise amadirisha ariko utuyakingira tw'ivyuma. Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe irangi ry'umuhondo, rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo menshi, rimwe mu mungane ryanditswe kuri ico kibaho rivuga ngo kora urutonde rw'ivyigwa rusa neza na neza nurwo twakoze.

Ibiro vy'uwuserukira amashure y'isumbuye bisigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome zose, bifise kandi urugi n'amadirisha vy'ivyuma vyugaye, akarima keza karimwo utwatsi dutotahaye n'uduti twatewe tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Igikoni c'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye gifise urugi rw'ivyuma, agace gatoyi kariko ibiyo, amasafuriya atandukanye ateretswe kumashiga, baratetse ivyokurya vy'ubwoko bwinshi baza kugaburira abanyeshure.

Ikigo c'ishure ryisumbuye cyubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati yera imbere ibendera ry'igihuu c'uburundi rirahungabana uduti twiza cane dusagaraye dufise amashami n'amababi vyegeranye imodoka iri mu bwoko bwa tagisi ihagaze mbuga y'ikigo c'ishure.

Ishure ry'intango rirerire cane yubakishijwe amatafari aturiye ku mpome hariko umurongo ukikama wera n'uwundi umanuka na we nyene wera intebe zitandukanye z'abanyeshure zitondetswe ku murongo.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe. Bimwe bipanzwe hejuru y'ibindi. Indobo zitatu, zibiri zipfumduruye. Akabido gatoyabgafise ibara ry'umuhondo gafise umupfundikizo wako.

Amashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, Afise ibaraza rinini cane rifashwe n'inkingi zi vyuma zisigishijwe ibara ry'ubururu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati akiri mashasha afise inkingi nininini nazonyene zubakishijwe amatafari aturiye , imbuga y'ishure igizwe n'umusenyi n'utubuye dutoduto cane.

Amazu atandukanye imwe muri zo isizwe ibara ryera ku ruhome, ariko iyindi yoyo ibonekesha amatafari aturiye ayubatse, kandi zisakajwe n'amabati yirabura, imodoka ihagaze mu mbuga y'ishure, mbuga nziza rero irimwo umusenyi n utubuye duto duto twurucekeri.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati akiri mashasha afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, kandi bisigishijwe ibara ry'ubururu inzugi ziruguruye igicu hejuru kirimwo amabara yera abanyeshure bari mu mabaraza bariko barakina.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu habitegekanirijwe, bimwe bipanze hejuru y'ibindi, ibindi navyo biryamye hambavu y'ibindi, utudobo dutoduto cane dutukura, akabido gatoya mw'ibara ry'umuhondo, ikarato irimwo amacupa y'inzoga.

IKigo c'amashure y'indaro yitiriwe umutima mweranda c'i bujumbura, yubakishijwe amatafari aturiye, gifise amadirisha abiri y'ibiyo abonerana na yo nyene afise udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Ikigu cy'amashure yisumbuye kigeretswe kabiri gifise inzugi n'amadirisha y'ivyuma rimwe mu tuzitiro tugize ishure ryo hagati ni utwivyuma, kandi dusizwe ibara ry'ubururu abakinyi batandukanye bari mu kibuga c'umue mupira w'amaboko.

Ikigo c'amashure yisumbuye, uruhome rumwe rusigishijwe irangi ryera, ayo mashure afise inkingi nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, agati kari imbere y'ikibuga c'amashure karekare gafise amababi atotahaye ni ku musase izuba ririmwo riraka.

Ishure ry'intango risigishijwe ibara ry'umuhondo rivanzs niryera kumpome, amadirisha nimiryango ryuguruye ,utudirisha dutoduto hejuru yumuryango tureka umuryango ukinjira uduti twiza tumeze nkamashurwe twaterewe gushariza utwatsi duto mumbuga.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kigeretse rimwe, igicu kirimwo amabara y'ubururu n'ayera, ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana, umugabo yambaye ipantaro y,ikoboyi n'ishati y'amaboko magufi ahetse isaho yirabura mumugongo.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, kandi gasakajwe amabati imiryango ibiri umwe urikurugi uwundi na wo urarangaye hanze izuba riraka inzu yubakishijwe amatafariaa turi ye n'amatafari y'ivyondo utwatsi ryutotahaye tumeze nk'amashugwe yo gushariza.

Igiti ciza cakuze kirasagarara cane gifise amababi maremare arereta n'udushami twiza tubereye ijisho, amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye, kandi yugajwe inzugi z'ivyuma.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe isima muburyo bwa karabasasu, Uruzitiro rugizwe n'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu, Agasahu kirabura cane kegamiye urwo ruhome rwiyo nzu.

Imodoka ntoya cane yirabura ifise ibizuruzuru bibiri. Ihagaze iruhande y'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Amazu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe n'amabati atukura.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, hejuru , utudirisha dutoduto cane twemerera umuyaga kwinjira. Inkengeri imanitswe k'umutambikwa w'iryo shure. Isakajwe kandi amabati yirabura y'imigongo minini.

Icumba c'ishure ryisumbuye gisigishijwe ibara ry'umuhondo k'uruhome, urubaho runini cane rwirabura ruhometswe k'ururwo ruhome ,kandi rwanditsweko ibintu bitandukanye, idirisha rinini cane ritugaye ,umuryango w'ibiyo ariko utugaye.

Ububiko bw' ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe, intebe ndende zine zikozwe hejuru mu mbaho ariko kandi zifise amaguru y' ivyuma, iyindi intebe ku ruhande y' inyegamo.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera ,Amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati yirabura, Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto twudu cekeri.

Ibiro vy'uwuserukira ikigo c'amashure yisumbuye gifise urugi namadirisha y'ivyuma kandi vyose birugaye, utwatsi tur'imbere mukarima dutoduto cane twahaterewe muburyo bwo kuhashariza.

Ishure ryisumbuye isakajwe amabati yirabura rifise ibaraza rifashwe n'inkingi ryubakishijwe isima uruhande rumwe rusizwe ibara ryera imbere akazuba karimwo karaka ibiti birebire cane vyasagaraye bifise udushami n'utubabi twiza gutwatsi duto duto imbere y'iryo shure.

Ishure ryisumbuye rifise uruhome rusigishijwe irangi ry'umuhondo. Rufise kandi ibaraza ritezwe n'inkingi zubakishijwe isima, hanze yaryo izuba riraka umuco ni mwinshi.

Igicu kirimwo ibara rishaka kwirabura n'irindi ryera imboga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Igicu kigizwe n'amabara atandukanye iryera iryirabura n'iryo ubururu igori ryubakishijwe ivyuma inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe n'amabati mashasha imodoka ndende yo mu bwoko bw'ibisi yagenewe gutwara abantu benshi.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakazwe amabati rifise idirisha rinini cane ryuguruye uruzitiro rwubatswe mu matafari aturiye inkingi zisima zikomeye cane.

Ububiko bw’ibitabo bibitswe neza ahantu havyo habitegekanirijwe. Uruhome rw’inzu rusizwe ibara ry’umuhondo, imeza iteretsweko imashini y’inyabwonko.

Ikigo c'amashure yisumbuye vyubakishijwe amatafari aturiye gifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, kandi vyose bisizwe irangi gicatsi kibisi, utuzitiro twayumashure ni utwivyuma, tumwe muri two dusigishijwe irangi ritukura utundi na two irangi ry'ubururu.

Uruhome rw'ishuri rusigishijwe ibara ry'umuhondo ikibaho kimanitswe kurico gihome canditsweko amajambo avuga ngo ishura neza umbwambere andika ibintu bibiri bitumenyesha umwanya.

Ikigo c'amashure yisumbuye c'ubakishijwe amatafari aturiye, rifise kandi amabaraza atandukanye abiri: iryo hasi niryo hejuru, kandi yose agizwe n'inkingi z'ivyuma. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana imbere y'ayo mashure.

Inzu isakajwe amabati atukura ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana igiti kinini cane carakuze kiba kirekire gifise amashami maremare n'utubabi dutoduto cane.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha igicu kirimwo amabara yirabura na yera imbuga nziza cane irimwo umusenyi mwinshi nutubuye duto duto.

Ikigo camashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati yirabura inzugi namadirisha vyivyuma igicu ciza kirimwo ibara ryirabura niryera imbuga nayo nyene nziza irimwo umusenyi mwinshi cane izuba riraka

Ikigo c'amashure yisumbuye yegukira ikomine ya ngozi, kigerezwe rimwe gifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma ,kandi vyose vyogaye agati katewe imbere yayo mashure kameze nk'ishurwe muburyo bwo gushariza.

Imodoka ntoya cane ifise ibizuru zuru bibiri irirabura, ibendera y’igihugu c’Uburundi rirahungabana. Igicu ciza cane gifise ibara ryera niryubururu.

Ikiragazira gishizwe kw'ibarabara cinditsweko aya majambo ngo ishure ry'intango intwari amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe n'amabati, abanyeshure bambaye impuzu zera hejuru n'izirabura kugice co hasi bariko barakina imbere y'amashure

Ikigo c'ishure ryisumbuye kyubakishiswe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati igicu ciza cane kirimwo amabara atandukanye igera hamwe n'iyirabura umunyeshure w'umukobwa ahetse isaho yirabura mu mugongwo.

Nimbuga irimwo umusenyi mwinshi cane nibipande vyamabuye nutundi utubuye dutoduto bahondaguye, izuba riraka ari ryinshi cane ubushuhe ni bwinshi cane kurugero rwo hejuru.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Amwe arageretse, ayandi n'ayo ntageretse . Ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitswe. Iigicu kirimwo ibara ryera niry'ubururu.

Inzu ndende cane ikiriko irubakwa imaze kugerekwa kabiri igicu ciza cane kirimwo ibararyera n'iryo ubururu ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana imbuga nini cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhande rwo hejuru gifise inzugi z'ivyuma n'ibiyo urugigo hagati ruruguruye.

Ibiti vy'amashurwe bibereye ijisho vyarakuze cane birazitana. Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye hejuru imyambaro yera ariko hasi bambaye imyambaro y'ubururu bicaye muntebe z'abanyeshure.

Icumba c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise urubaho rurerure cane rwirabura rwanditsweko n'ingwa yera, utudirisha dutoduto cane hejuru, intebe nyinshi z'abanyeshure, zitondetse kumurongo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, igitambara kinini cyane cera kibamvye, abavuzi b'ingoma benshi cane bafise imirisho yabo bariko baravuza ingoma z'ibiti n'insato z'inka, bamwe muri bo babiri bariko baratambira imbere ku kibuga bihindura bongera bihindukiza.

Inzu y'uburaro bw'abanyeshure, ifise ivyumba vyinshi cane bitandukanye bimwe ibubanfu, ibindi iburyo. Imiryango yavyo, niyivyuma ,kandi isigishijwe irangi risa nicatsi kibisi.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati y'icatsi kibisi, afise amadirisha y'ibiyo abonerana, amabendera abiri arahungabana imbere y'ayo mashure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe amabati mashasha. Afise inkingi nziza z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu. Intebe y'umunyeshure iri iruhande y'idirisha.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri asakajwe amabati mashasha, igicu ciza kirimwo amabara y'ubururu n'ayera, imodoka yo m'ubwoko bw'ibisi yagenewe gutwara abantu benshi ihagaze mumbuga y'ishure.

Umuco w'izuba mwinshi cane, uduti tumeze nk'amashugwe twaterewe gushariza, igicu ciza cyane kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi yera. amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri.

Ivyandiko vyanditswe ku kiranganzira cera c'icuma gishinzwe hafi y'uruhome gubakishijwe amatafari aturiye, bivuga ngo ishure ry'ubuhinga ryo mu ntara ya Bubanza ryiyemeje guteza imbere ubuzima bw'abakiri bato cane cane bari hagati y'imyaka kuva kuri cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itatu n'itanu.

Ikigo c'amashure yisumbuye citiriwe mutima mweranda c'ibujumbura, gifise uruzitiro ruriko amadirisha abiri y'ibiyo ariko afise udukingir'amadirisha tw'ivyuma, urugo rwayo rukuru ruruguruye.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, rimwe muri ryo rirageretse rimwe, irindi naryo rifise imiryango yera, imbuga nziza cane irimwo umusenyi mwinshi n'utubuye duto duto.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe n'amatafari aturiye. Bimwe bipanze neza hejuru y'ibindi, ibindi navyo bipanze mu kajagari bivangavanganye ibikarato n'ibikopo. Imatera yo kuryamako hejuru y'ibikarato.

Icumba c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye, urubaho runini cane rwirabura rudahanaguye neza ruhometswe ku ruhome, amadirisha abiri y'ibiyo abonerana, intebe z'abanyeshure zeguwe.

Ikigo c'amashuri y'isumbuye gisigishijwe irangi ry'umuhondo inkingi n'izisima kandi na zonyene zirasizwe imbere akazuba karimwo karaka ahandi naho hari agatutu

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Ayandi mashure imbere yayo, ashigishijwe ibara ryera ku mpome. Amadirisha n'inzugi bitugaye. Igiti cakuze kiba kirekire cane. Igicu kirimwo amabara y'ubururu n'ayera.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati y'ubururu, igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, inzu nziza cane ikiriko irubakwa imaze kugerekwa kabiri.

Ikigo c'ishure ryisumbuye gisakajwe amabati y'icatsi kibisi gifise ahantu habiri binjirira hatandukanye , umuryango wa mbere n'uwicuma kandi usizwe ibara ry'ubururu ucapwemwo umutima kiri hafi y'ibarabara ry'ikaburimbi.

Uruhome rw'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye ikibaho cirabura cane gihometswe kuri urwo uruhome canditswe ko ijambo ngo urutonde rw'ibibazo imisi amatariki hamwe n'ivyirwa bizokorwa ku musi runaka.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe n'amabati yirabura atanguye gusaza. Imbere yayo imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto tw'urucekeri ni k'umusase izuba ririmwo riraka.

Ishure ry' intango ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati atukura rifise uruzitiro gwubakishijwe amabuye imbere yagwo hari ibiti vyiza cane vy' imisederi bitonze ku murongo imbuga irimwo umusenyi n' utubuye twinshi tw' urucekeri.

Imbuga y'ishuri igizwe n'umusenyi n'utubuye dutoduto cane izuba riraka mu gihe ahandi hari agatutu gatoya igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu uduti twterewe gushariza.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, amwe muriyo asakajwe amabati yirabura ashaje ayandi nayo ayakiri mashasha, igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ishure ryisumbuye risigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome; risakajwe amabati meza. Rifise kandi imitambikwa y'ibiti. Imbere, izuba ririmwo riraka. Hamwe hari agatutu, ahandi naho n'umuco w'izuba.

Ishure ryisumbuye umwaka wumunani impome zisigishijwe ibararyumuhondo urugi ryivyuma nibiyo uruhande rumwe ruruguruye umugabo munini avyibushe yambaye ipantalon yi koboyi nagapira kirabura kamaboko magufi

Amashure ya kija mbere yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ivyuma n'i biyo uruzitiro rwayo ni urwo amatafari aturiye, ariko hejuru duri ko utwatsi dutotahaye cane turandaranze hejuru y'uwo ruzitiro imbere yayo ago imodokari zibiri ntonto.

Umunyeshure w'umukobwa, yambaye ishati yera y'amaboko magufi, n'ijipo yirabura, ahetse mumugongo agasaho atwaramwo ibikoresho vy'ishure. Ahagaze ahantu kw'ivomero, ariko arakaraba muntoke.

Ikibuga c'ishure kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana. Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera. Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, ariko asakajwe amabati atandukanye amwe asakajwe ayirabura, kandi ashaje, ariko ayandiyo asakajwe amabati mashasha igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera c.

Izuba riraka ari ryinshi cane ni kumusase, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto, ahantu bavangavangiye umusenyi n'isima ,bariko barubaka kandi bahamenaguriye amabuye n'inyundo.

Ikigo c' amashure yisumbuye risigishijwe irangi ry' umuhondo ku gice co hejuru .Risakajwe amabati atukura . Hanze izuba riraka ,ariko ahandi hari agatutu. Ibiti vyiza ,vyatenewe gushatiza ,bisagaraye gose.

Icumba cishure ryisumbuye risigishijwe ibara ryumuhondo kumpome urugi rwaryo nurwicuma rusizwe ibara ryubururu kandi ruruguruye amadirisha nayo nayibiyo ariko afise utuyakingiye twubakishijwe ivyuma imbere muriryo hari intebe yumunyeshure ndende

Abanyeshure bo mu mwaka windwi bambaye impuzu zera kugice co hejuru hasi naho n'izubururu bicaye neza cane kuntebe zinyegamo zabo imbere yabo hariho utumeza duto duto umwigisha wumugore ariko arandika kukibaho ningwa.

Igicu kigizwe n’amabara atatu iryera, iry’icatsi kibisi hamwe n’iryirabura. Imodoka ntoya ifise imparati ibonekesha i nomero yayo murubu buryo: urudome A rukuru, gatandatu, indwi, ubusa, rimwe hanyuma A.

Ku mashure yisumbuye asizwe ibara ryirabura hasi, n'iry'umuhondo hejuru. afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Asakajwe amabati atukura. Imbere yayo, uduti twiza tw'agatutu. Izuba riraka, ahandi na ho hari agatutu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise kumpome imirongo ikikama n’iyindi imanuka yera, asakajwe amabati yirabura. Igicu kirimwo ibara ry’ubururu, iryera hamwe n’iryirabura.

Amashure yiisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Afise imbaraza zikomejwe n'inkingi z'ivyuma z'ubururu. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana imbere y'ayo mashure.

Icumba c'ishure ry,isumbuye cubakishijwe amatafari aturiye ,hagati yitafri nirindi bashizemwi isima gifise urugi rwivyuma rushaje ntirwuguruye cane kandi ntanubwo rwugaye rwose.

Inzu nini cane, isigishijwe irangi ry'ubururu ku mpome. Ifise ivyumba bitandukanye, vyugajwe n'inzugi z'isigishijwe irangi ry'icatsi kibisi. Umuyoboro muremure cane utandukanya ivyumba vy'i buryo n'ivy'ibubanfu.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi e ryubakishijwe amatafari aturiye rifise idirisha ry'ivyuma inkingi zibiri zisizwe ibara ry'ubururu uruzitiro rw'ivyuma risizwe na vya nyene ibara ry'ubururu abanyeshure baae ndukanye muri iryo baraza.

Igicu kirimwo ibara ryirabura iryera hamwe n'iryicatsi kibisi amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe ama bati mashasha abanyeshuri babiri bambaye imyambaro yishuri harimwo n'amakabutura ya kaki.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani gisizwe ibara ry'umuhondo rivanze n'iryera akabati gakozwe mu biti kugaye n'igufure igikarato kigaragara giteretswe hejuru y'ako kabati.

Icumba cybakiwe kwinonoreramwo imitsi gisigishije hasi ibara ryirabura nirindi ryumuhondo hejuru naho ibara rishaka gusa ni ryera umunonotsi yambaye impuzu z'ubururu arasimbira hejuru yatunye amaguru afise nakantu muntoke.

Inzu nziza yubatswe kumpinga y'umusozi yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati yirabura. Hirya yayo uduti tubiri tureture dufise amababi y'icatsi kibisi. Imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Ikirwati kinini cane, kirimwo amazu atandukanye. Amwe asize irangi ryera ku mpome , ayandi yubakishijwe amatafari aturiye . Igicu ciza cane kirimwo ibara ryera n' iry' ubururu. Imbuga nziza irimwo umusenyi n' utubuye duto duto.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye ageretse kabiri amabaraza yayo ari mw'ibara ry'ubururu ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana imodoka zitandukanye zihagaze mu mbuga y'ishure.

Amashure yisumbuye yumwaka windwi yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe namabati arimwibara ryubururu ,igicu ciza cane kirimwo ibara ryubururu ririmwo , Ibendera ryigihugu cu Burundi mumbuga nziza Cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Amashure yisumbuye yubatswe neza cane afise impome zigizwe n'utudirisha twinshi cane duto duto igicu kirimwo amabara y'ubururu na yera izuba riraka igitutu imbere y'amashure, ariko, kandi hari n'ahandi ico gitutu kitacika.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. afise inzugi namadirisha zivyuma zisizwe Irangi ryubururu hejuru ya amadirisha manini , utudirisha dutoduto cane twemerera umuyaga kwinjira ,imbuga nziza irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye. Gifise urubaho rwirabura, rwanditsweko amajambo atandukanye n'ingwa. Amadirisha manini manini cane, akozwe mu biyo, ariko afise utuyakingira tw'ivyuma.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye. Kigeretse kabiri. Gifise urubaraza rufise ibara ry'ubururu. Imbere y'ico kigo, imodoka zitatu ziri musi y'igiti. Ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana.

Amashure yisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye; ageretse rimwe. Hejuru cane ku mpome, hari utudirisha dutoduto dutandukanye. Igicu ciza c'ubururu, kirimwo n'ibara ryera. Abanyeshure bamwe, bahagaze inyuma y'amashure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise utudirisha dutoduto hejuru cane. Imbere harimwo intebe z'abanyeshuri ndende imwimwe yagenewe kwakira babiri canke batatu.

Ikigo c'amashure yisumbuye, amwe asigishijwe irangi ryera, ayandi na yo aboneshesha amatafari aturiye. Asakajwe amabati yirabura, mu gihe hariho n'ayandi asakajwe amabati atukura. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana mu mbuga ry'ikigo c'ishure.

Icumba c'ishure ryisumbuye isigishijwe ibara ry'umuhondo ku nkome amadirisha atatu y'ibiyo, kandi yugaye abantu batandukanye bicaye mu ntebe z'inyegamo bamwe bitangiriye itama izindi ntebe ziragaragara nta muntu azicayeko.

Icumba co kwinonoreramwo imitsi, gifise uruhome rusizwe ibara ry'umuhondo hasi, n'irindi ryera hejuru. Umugabo yambaye impuzu z'ubururu; Arasimba cane afise n'akantu mu ntoke, akaguma mu kirere.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, gisakajwe amabati yirabura mu buryo bwa mazi amwe. Inyuma, ibiti birebire vyakuze birarenga ayo mashure Ibendera ririmwo ibara ritukura n'iryera rirahungabana.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe n'amabati mashasha igicu kirimwo ibara ryera , niry’ubururu imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto izuba riraka ariko ahandi naho hariho agatutu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, amwe asakajwe amabati yirabura ashaje ayandi nayo ayatukura mu gihe hari n'ayandi asakajwe n'amabati yera amabaraza y'ayo mashure agizwe n'inkingi z'ivyuma zisizwe ibara ry'ubururu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi zisigishijwe irangi ryera igicu ciza cane kirimwo irangi ryera n'iry'icatsi kibisi. Ibendera ry'Uburundi rirahungabana imbuga nziza izungurutswe n'utwatsi twiza tw'amashurwe.

Igicu kirimwo ibara gyera n'iryobururu ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana imbere y'amashure yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati yera ikibuga c'ishure kirimwo umusenyi nutubuye twinshi twirabura duto duto.

Amashure yisumbuye, asakajwe amabati atukura, yugajwe n'inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Ibaraza bifise inkingi nazo nyene y'ivyuma. Igiti c'ishurwe catewe imbere y'ayo mashure gisa neza cane. Impene irarisha mu karima kari imbere y'ayo mashure.

Inzu y'ibitabo bibitswe neza cane bipangapanze bimwe hasi ibindi hejuru imeza izungurutswe n'intebe z'inyegamo zine iyindi meza ifise akantu hejuru.

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, kigeretse rimwe. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana; imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto; igicu kirimwo ibara ryirabura n'irindi ryera.

Ikigo c'amashure shingiro cubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati yirabura imbere yayo hari igiti kirekire cakuze cane gifise amashami maremare n'utubabi duto duto cane, imbuga nziza iteyemwo uduti tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Ibiro vy'uburongozi bw'amashure yisumbuye busigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome vyugajwe n'inzugi izine z'ivyuma zisigishijwe irangi ry’ ubururu hasi naho hasize isima.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye urubaraza bw'iryo shure rufashwe n'inkingi zibiri zubakishijwe isima, kandi zisizwe ibara ry'ubururu intebe y'umunyeshure iri hanze.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati, gifise urugi rw'icuma ,rusizwe irangi c'icatsi kibisi kandi rurugaye, idirisha naryo niry'ibiyo ariko rifise udukingir'idirisha twubatswe muvyuma.

Icumba c'ishure rya Kaminuza. Abanyeshure bakurikirana ibijanye nugusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro vyapfuye, bambaye amasarubeti maremare y'ubururu, intebe zitandukanye z'inyegamo, ikaye isanzuruye, hagati muriyo harimwo ikaramu.

Abanyeshuri ba kaminuza bakurikirana ibijanye no kubaza babiri muri bo n'abakobwa bambaye amasarubeti yirabura bafise kandi ku mitwe imishatsi miremire itsivye uwundi nawe n'umuhungu afise mu ntoke urukero rwo gukata.

Icumba c'ishure rya Kaminuza, gifise umuryango munini cane wugaye , irido ry'ubururu, abanyeshure baricaye , umwumwe wese kuntebe yiwe yinyegamo ,kandi imbere yabo hari akameza keza cane ko kwandikirako.

Abanyeshure biga kuri kaminuza, ibijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro iyo vyononekaye, bahagaze imbere y'umwigisha wabo asanzwe abakurikirana, bambaye amasarubete maremare yirabura.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure biga ibijanye no kubaza umwe muri bo yambaye isarubeti ishaka kumera ntiyirabura afise urukero mu ntoke yafatishije akagano gatoya icuma ca bitegekanirijwe kugira ngo ashobore kugakata neza.

Ishure rya kaminuza abantu batandukanye bambaye inyambaro ibaranga bagizwe n'abakobwa n'abasore bambaye, kandi n'utundi tumenyetso tubaranga bicaye ku ntebe z'inyegamo umwo umwe intebe yiwe izo ntebe zitwikiriye jwe igitambara gitukura ubona ko bose barikanuye barindiriye ico bagira ngo babwirwe.

Abubatsi benshi cane bambaye amasaruweti y'ubururu n'inkofero z'umuhondo bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi bashiramwo ivyondo hanyuma bakarenzako hejuru isima.

Abanyeshure bo kuri kaminuza biga ibijanye nubuhinga bambaye imyambaro yishure ibaranga amasarubeti maremare yirabura umwe muribo imbere yambariyemwo agapira gatukura umwigisha asanzwe abakurikirana arimbere yabo ariko arabereka akarorero kintu we ubwiwe yikoreye

Ikigo c'ishure rya kaminuza gisakajwe amabati yirabura ashaje. Ibaraza rinini cyane rifise inkingi z'ivyuma. Abanyeshure bane, batatu b'abahungu bafise ibitabo vyabo mu ntoke. Umukobwa na we yambaye agapira karimwo uburongo bukikamwe bwirabura.

Ibikoresho bitandukanye vy'ubwubatsi birambitswe hasi, harimwo iranda yo gusena, imetero yo gupima, urukero rwo gukata imbaho, imitwero yo kuzitobora n'inyundo gukomira.

Umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare iri mw'ibara ry'ubururu ibiganza vyiwe kimwe kiri hejuru y'igitabo kinini co kwandikamwo impamagarakure irambitse ku meza uwo mugabo yicaye imbere.

Ikigo c'amashure ya kaminuza cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati mashasha afise imigongo minini inyuma ibiti birebire vyakuze cane bikiri bitoto kandi bibereye ijisho, imbere yayo utwatsi twiza cane turi mumbuga yayo mashure.

Abapfundi babiri b'indimo bambaye imyambaro yabo y'akazi umwe muri bo ni umugabo yambaye agakingira intoke, kandi afise i pomo mu ntoke uwundi na we ni umukobwa afise imishatsi miremire yirabura bose hamwe buna amye mu murima bariko bararaba amababi y'ibiterwa, bitewe mu ndimiro.

Abanyeshure biga ibijanye no kubaza kuri kaminuza ni batatu babiri muribo nabakobwa bambaye amasarubete meza maremare kandi bafise imishatsi itsivye uwundi nawe numuhungu nawene yambaye isarubeti ndende ariko we afise muntuke akantu akatisha imbaho

Icumba c'ishure rya kaminuta abagabo batatu bari muri tyo imbere umwe muri bo yambaye ishati ya karokaro y'amaboko maremare afise, kandi impamagarakure mu minwe uwundi na we yambaye ishati yera araa aba ivyo mugenzi we arimwo aramwereka.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi dutotahaye n'utundi dutanguye kuma, abagabo n'abagore bambaye amasarubeti y'ubururu, inkofero zitukura n'izindi z'umuhondo bafise imetero mu ntoke uwundi na we afise imambo.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga muri kaminuza bamaze kwicara mu ntebe zabo z'inyegamo umwe wese yifashe neza harimwo n’uwundi yambaye ishati ya karokaro afise impamagarakure mu ntoke.

Abagabo babiri bize gukora ibijanye n'amazi kuri kaminuza, bambaye ibisarubeti vy'abo bibaranga, birirabura. Umwe muribo, ariko arasuzuma umugano uzana amazi, ko utoba waragize ico uba. Igisandugu kinini c'ibiti kibikwamwo ibikoresho basanzwe bakoresha.

Icumba c'ishuri rya kaminuza rubakishijwe amatafari aturiye ryugajwe umuryango munini w'icuma wuguruye, amadirisha ni ay'ibiyo kandi afise utuyakingira natwo nyene twubakishijwe ivyuma. Abagabo bane bahagaze imbere y'umuryango wuguruye.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye ,abanyeshure batatu bambaye amashati yera, y'amaboko maremare ,babiri muribo bambaye udukingira umunwa, uwagatatu we ntako afise ariko yambaye agakira intoke.

Abagabo babiri b'abahinga mugusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro iyo vyononekaye. Umwe yambaye agakingira umunwa kera, uwundi nawe gasa n'ubururu. Imbere yabo, hari imashini y'inyabwonko bakoresha.

Abigisha ba kaminuza, bazindukiye mu nama, mu cumba c'ishure cahariwe amanama. Umwe wese yicaye nku ntebe yiwe y'inyegamo. Ariko umwe muri bo yifashe mw'izosi, mu gihe abandi bariko barumviriza bafise amakaye imbere ya bo n'amakaramu.

Inzu nini cane isigishijwe irangi ry'umuhondo kumpome zayo zose, imodoka yononekaye, abagabo bambaye impuzu z'umuhondo boteguriye kurisanura, uwundi mugabo yiyambariye agapira k'amaboko magufi.

Intebe z'inyegamo imbere y'amameza ateretsweko imashini nyabwonko. Imboneshakure imanitse ku ruhome, irirabura. Umugabo ahagaze araba abanyeshure bicaye imbere y'ayo ma mashini y'inyabwonko.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye no kubaza kuri kaminuza ni batatu umwe yambaye amarori mu maso n'udukingira intoke afise utubaho dutandukanye yarambitse ku meza.

Ikigo c'amashure ya kamenuza cubakishijwe amatafari aturiye gifise kandi inkingi zitandukanye, zimwe zisigishijwe irangi ry'ubururu, izindi nazo irangi ry'umuhondo, ibiti birebire vyakuze bigasagarara bifise amashami maremare n'utubabi twiza tubereye ijisho.

Umugabo muremure cane yitwa minani yambaye isarubeti iri mw'ibara ry'icatsi kibisi arunamye, ariko arasuzuma igikoresho ciwe ko kitoba ca rononekaye.

Uburaro bw'abanyeshure biga kuri kaminuza bwubakishijwe amatafari aturiye, bufise inzugi z'ivyuma, amadirisha nayo n'ayibiyo, ivyumba biratandukanye ivy'abahungu n'ivyabakobwa, umwigisha asanzwe akurikirana isuku ry'ubwo buraro avuye kubaraba.

Abagabo babiri bakurikiranye kuri kaminuza ibijanye n'uguteranya ivyuma bakoresheje umuriro w'amatara, umwe yambaye isarubete y'ubururu kandi afise n'udukingira intoke, uwundi nawe yambaye amarori mu maso afise n'igikoresho akoresha mu guteranya ivyuma.

Icumba c'ishuri rya kaminuza, abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye no kubaza bamaze gushika muriryo. Bamwe barahagaze , bambaye amasarubeti maremare ya kaki , abandi nabo harimwo n'abakobwa baricaye , imbere yabo hari ibikoresho basanzwe bakoresha muruyo mwuga.

Abanyeshure biga kuri kaminuza ibijanye n’amatara barahagaze, bose bambaye bashajije imyambaro yabo ibaranga ariyo masarubeti y’umuhondo. Bamwe muri bo bambaye kandi mu mutwe inkofero zitukura mu gihe abandi bambaye inkofero zirimwo ibara ry’umuhondo rikajije cane.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu umwe yambaye agakingira umunwa kirabura, uwundi nawe nakubururu uwundi mugabo inyuma yabo afise ikaye n'ikaramu muntoke aguma ayandika.

Icumba c'ishure rya kaminuza abagabo batatu bambaye ama sarubete yabo y'akazi umwe muribo yambaye inkofero y'umuhondo mumutwe mu gihe uwundi we yambaye iyera amatara araka cane kuko ari mw'ijoro.

Inyubako ya kaminuza ibereye ijisho yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha meshi cane y'ibiyo kandi nayonyene yugaye amabaraza yayo imwe igeretse ku yindi kandi afise uruzitiro tw'utwuma dutoduto.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure bagizwe ahanini n'abakobwa bambaye amapantaro ya makoboyi, bahagaze bakikujwe umwigisha wabo, uwo nawe yambaye itaburiya ndende yera, kandi afise mu ntoke amakaye.

Abanyeshure bakurikina ibijanye no gukora hamwe no gusanura ibirato bambaye impuzu zabo zisa n'ubururu; bicaye umwumwe kuntebe yiwe yinyegamo. Umwigisha wabo abakurikirana arabereka afatiye kukirato kimwe ukuntu ikirato bashobora kugihonyanyura neza.

Icumba c'ishure rya Kaminuza cahariwe gukorerwamwo amanama abantu batandukanye bugizwe n'abagore n'abagabo umwe wese yicaye muntebe yiwe yinyegamo ariko hari n'uyundi yitangiriye itama.

Icumba c'ishure rya Kaminuza risigishijwe ibara ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera ku mpome zitandukanye. Umugore umwe yicaye yicurikiriye, yitwikirije igitambara cirabura mu mutwe.

Amashure ya kaminuza yubakishijwe amatafari aturiye ,afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma ibaraza ryayo bifashwe n'inkingi z'ivyuma zisigishijwe ibara ry'ubururu ibiti binini cane imbere yayo vyarasagaraye amashami yavyo nimaremare kandi amababi yavyo aracatotahaye

Inzu nziza igeze hagati yubakwa. Ibiti bategesha inkingi yo hejuru kugirango ibanze ibume. Imbuga bavangiramwo umusenyi n'isima. Ikibido c'ubururu bakase umunwa kugirango corohe kujamwo amazi.

Umugabo w'inzobe ,yambaye amarori mu maso, yambaye kandi ishati n'ipantaro zirabura ,hamwe n'agakingira intoke, afise ubumenyi mu bijanye no guterateranya ivyuma akoresheje umuriro.

Inzu nini cane ihagaze ku nkingi z'ivyuma, ifise imitambikwa na yo nyene y'ivyuma kandi isakajwe amabati, abafundi bambaye amasarubeti y'ubururu bariko baravanga umusenyi n'isima, amatafari aturiye ku ruhande.

Ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye ,rifise amadirisha meza cane agizwe n'ibiyo bibonerana kandi na yonyine akingiwe n'udukingira amadirisha twicuma , abanyeshure batandukanye barimwo imbere bamwe barahagaze abandi baricaye

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bamaze gufata ivyicaro umwe wese yicaye mu ntebe yiwe y'inyegamo afise ikaye n'ikaramu, uwundi munyeshure w'umukobwa yicaye inyuma ya bose yambaye imyambaro yirabura afise ikaye isanzuruye ku meza yiwe arimwo arasoma.

icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshuri batandukanye bamaze gufata ivyicaro umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo abakobwa bamwe muri bo bafise imishatsi miremire yirabura kandi itsivye

Ibiganza bibiri vy'umuntu ,biriko birandikisha imashini nya bwonko, uwundi muntu ahagaze iruhande yiwe ,yambaye impuzu y'ubururu, imeza iteretsekwo iyo mashini ,amajambo ataboneka arimwo arandikwa .

Icumba ca hariwe inama, gisizwe irangi ry' umuhondo kuruhome gifise imitambikwa y' ivyuma kandi gisakajwe amabati mashasha. irido ryera cane rirerire rifise irangi ritukura hejuru, abantu benshi bazindukiye mu nama.

Ikigo c'ishuri rya kaminuza, abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu bicaye umwe wese ku ntebe yinyegamo yiwe ,imbere yumwe murabo banyeshuri hari imashine yinyabwonko iteretse ku meza.

Ishure risize ibara ry' umuhondo kumpome, risakajwe amabati y' irabura, imbere muriryo abanyeshure b' abahungu n' abakobwa, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y' inyegamo agasaho kirabura cane gateretse kumeza.

Abantu bicaye ku ntebe z' inyegamo imbere yabo hakaba hari amameza. Bamwe murino n' abazungu kandi abo imbere yabo, hakaba hari imashini z' inyabwonko. Inzu barimwo, ifise amadirisha y' ibiyo abonerana.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga kuri kaminuza. Batatu muribo barahagaze. Bambaye imyambaro y'ishure isa. Umwe yambaye inkofero y'umuhondo, uwundi nawe, yambaye iyera. Bunamye bafashe amakaye n'amakaramu, bandikamwo ibintu bitandukanye.

Amashure y'a Kaminuza asakajwe amabati mashasha ibiti vyiza cane biyazungurutse impande nimpande. Akarima kezza gatewemwi uduti dutandukanye utwatsi duto to dutewemwo mumvo yo gushariza.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye no gucura kuri kaminuza bambaye amasarubeti y'akazi atandukanye bamwe bambaye izirabura, ariko uwundi we yambaye iyubururu, umugabo umwe arahaguruka acana umuriro urubeya rurerure cane ruraka.

Abanyeshure bakurikiran' ibijanye n' amagara y' abantu muri kaminuza bambaye imyambaro yabo ibaranga bafise kand' udukingir' umunwa n' inkofero zitandukanye, umwe mubashinzwe kubafasha gukurikiran' ivyigwa bibamenyereza gutangur' akaz' abahay' ibikoresho bifashish' iyo barigufat' amaraso.

Abafundi b'indimo babiri, umwe ni umugabo yambaye agakingira intoke afise ipompo mu ntoke, uwundi nawe ni umugore afise imishatsi miremire itsivye. Bose bunamye mu murima w'amateke n'imyumbati barimwo bararaba amababi y'ivyo biterwa.

Ibiti vyiza vyakuze cane birasagarara, bifise amashami maremare n'utubabi dutoduto, imbuga zibiri zitandukanye, imwe irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, iyindi nayo irimwo utwatsi tukiri dutoto.

Ishira hamwe ry'abantu bize ivyo kubarira mwe wese yicaye imbere y'imashini ibarira yambaye impuzu yera y'amaboko magufi afise igitambara arimwo aragerageza guhinyanyuramwo ico ashaka.

abagabo batatu b'abanyeshure biga ibijanye no gusanura ibikoresho vyononekaye bambaye amasarubeti maremare afise ibara ry'ubururu imbere harimwo amashati yera y'amaboko maremare bambaye kandi inkofero z'umuhondo mu mutwe

Umugabo muremure yirabura yiga ibjanye n'ubuhinga, yambaye isarubeti y'icatsi kibisi hirya yiwe hariho ikibuni kirimwo ibintu Kandi gifundikiye , imashini bakoresha mu bikorwa bitandukanye nayo ariko araraba ko atakibazo yagize.

Inzu y'inama ifise impome zisigishijwe irangi ry'umuhondo, imitambikwa yayo n'iyivyuma, isakajwe amabati mashasha, irido rirerire cane ryera rifise hejuru irangi ritukura, abantu bazindukiye mu nama.

Amashure ya kaminuza yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati meza cane akiri mashasha, amwe muriyo afise inkingi z' ivyuma, uduti twiza tw' amashugwe twatewe imbere yayo mu buryo bwo gushariza.